Noba la a heŋ heŋ! Ka teere biŋ a ba nimisogɔŋ a te gaa. Ka ba toore toore boma a ba nuuri poɔ ka kaŋ su kparoŋ ko waa pelaa kyɛ seɛ kuree ko e sɔglaa, ka ba heŋ a wa gaa kaa teere ra ba naŋ biŋaa nimisoga kaa mine e yɔgevaare kaa mine meŋ waa doɔre kaa mine meŋ e zeere.

Dɔɔ la a heŋ ane bibiiri. A dɔɔ dɔɔɛ gyoŋgyoliŋgyo. A de, o hũũ, hũũũ mie a kyɔg eŋ kolee kaŋ poɔ. A kolee eɛ bondoɔr kyo ko biŋ kolee kaŋ meŋ a o niŋesogaŋ. A bie kaŋ arɛɛ eŋkpoŋkpol. Kaa kaŋ meŋ gbi dumo kyɛ su kparenuwogri a zeŋ, a kaara, lɛ a dɔɔ naŋ erɛ.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

Kuree ane lɔɔzagera la laŋ laŋ taa a di zie haa. K a a mine sᾱᾱ bonzeere, ka a mine meŋ waa bonsɔglɔ, ka a yɔ e zie haa nyoŋgoloŋ lɛ laŋ laŋ taa. Ka noba gaa te kyɛnɛ tɔɔr lɛ, kaŋ sue kparoo koo waa doɔre ka kaŋ meŋ su a kparoo ka a nyaa waa pelaa lɛ.

Noba la a are ka ba mine su kpar, kaa waa doɔr kyɛ ka ba hɔgle zupil-peɛle kyɛ kaa kpar meŋ kyoɔn kyoɔn bonsɔgelɔ kaa kaŋ meŋ su kparoŋ ko waa zeɛ ko de zupil eŋ o zu poɔ kaa zupil meŋ waa zeɛ, ka ba are ne a kyaare yikpoŋ kpoŋ kaŋ naŋ be a ba puori sɛŋ na a lɛ.

Pͻge la zeŋe a su kaaya sͻgelͻ a zeŋe dakogi poͻ. O deԑ o nuuri, o deԑ kͻmpiita a a a dͻgele dakogi zu a de a nuuri a toͻrͻ ne. kyԑ biŋ kolee meŋ a dakogi na zu. A kolee zie kaŋa eԑ bondõͻre ka a zie kaŋa meŋ sãã a e bompelaa.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la, ka lɔɛ ayi a are a be, ka kaŋa e pelaa ka kaŋ meŋ e yɔgevaare. Pɔgeba ne ba biiri meŋ arɛɛ a lɔɛ niŋe sogaŋ. Ka a pɔge kaŋ taa wooroe ayi o gɔɔne doloŋ poŋ ka kaŋ meŋ taa baage kaŋ o meŋ doloŋ ka ba are kyaar edɔɔ kaŋa meŋ naŋ de boma eŋ o moto poɔ a meŋ kyaar ba a lɛ a yire.

Bibiiri la a zeŋ zeŋ kyoŋ kyoŋ zeŋ sugili sugili taa daa kaŋa zu. Kaa kaŋ dͻͻ, dͻͻ a daa zu kyԑ ka ba biŋ boma kaa waa peԑle , kaa kaŋ meŋ e bonsͻgelaa ka ba biŋ a ba niŋe sͻgoŋ a lԑ a wat e gaa.

Daga la a biŋ, kyԑ ka noba a ŋmaa gyili a daga. Ka ba mine zeŋ kyԑ ka ba mine meŋ are. Ka dͻͻ su kpare-sͻgelaa a gaa o gbi dumo a leԑ o puori a kyaare daga, kyԑ kyaare a noba na naŋ zeŋ a dakogo zu. Ba sue kpare-sͻgelͻ, ka ba mine vͻgele zupile sͻgelͻ, ka ba mine meŋ yԑre kͻ pԑmԑ ka a waa zeere a ba kͻkͻrԑԑ poͻŋ.

Sola la biŋ a teŋԑ sogͻ ka neԑ a go a are a nyͻgerͻ a laanna taa. Ka a sola, o zie kaŋ eԑ pelaa ka a zie kaŋ e sͻgelaa. Ka a neԑ na soba naŋ go are a be o sue kparoŋ koo e kpare sͻgelaa, kyԑ koo yԑ biŋ biŋ boma ka a kyͻŋ kyͻŋ te gaa ka a mine e bonsͻgelͻ, ka a mine meŋ bompeԑle, ka a mine meŋ bondõͻre a te gaa.